Iruhande y'i muhira habaye urubanza baza babagemuriye imifuko myinshi y'umuceri, ku ruhande hariho n'abantu benshi bahicaye harimwo igitsina gore n'igitsina gabo, hirya yaho hateyeho ibiti vy'amashami maremare n'amazu afise amabara yera.

Muhira iwacu twaguze imiteja myinshi duca tuyishira tuyishira mu bikapo bijishije kumpande hari amababi y'ibiharage n'ivu hasi.